Goonya eghumulileku kumbali kwe nhandha, goonya enho elya buli kilamu nha kifu. Omuntu yenha yenha oghebwa amagezi okweghala ekifo ekilimu goonya.

Abaana nga bali zaana omupiira ogw'ebigere nga ate ela bali mu bigere, ezila kyonakyona kyebabaile muki? mubigere omwo. Ela okusinzira ku kinzenze kilaga nti abaana bano bali zanila omupiira guno mu musana.